Tutawal Lesdi Ruwanda, Ruwanda Lesdi on ha Lahiyal Africa, Ɗo Tutawal Maɓɓe on ɗo Mari Launi Kore be Yellow.

Ayaba be kwakwa hander paranti ,be do dirbe kwakwa majum bedo ta’i ayaba majum bo do rena be dirba kokuma be nyama dum bannin non der paranti danejum.

Leggal dukkuje a wadi dukkuje majum ɗon waɗi vindinga waɗi vindaka je ɗo voji seɗɗa, pat ɗon ɓendinga ɗo voji sosai ɓendaka bo ɗon ɗo launi haako majum.

Kareji vo’ungo hitte lantarki be wayaji hitte lantarki, nda wodi ko ta’irta ɓoggi majum, wodi bo ko jogiyirta ɓoggi majum, wodi bo ko firtata babal be huwata, pad ni nɗa ɗum ɓe ho’i ɗum hoto.

Dereken ɗo fiya bol ha gaɓa teku, waton bich ha gaɓa teku, ɓe tati ɓeɗo waɗi limse bol amma ɓe waɗai pade bol, ɓeɗo fiya bol ha jarandi hunduko teku, waton hajarandi bech majum,

Ɗereke en fiyobe kokowa. beɗo waɗa fijerɗe do ngam ɓe sankita iyam. bobo ngam misaɗi himbe. Nda himbeji ɗo dari ha yasi lara be nana belɗum. fijerɗe majun fijerɗe mai yiɗi goɗɗo goto yendina goɗɗo goto ha lesɗi.

Panke tamsinga, haa do paranti, ɓe ɗo sammini suga haa do maajum, ngam ɓeddina ɗum velgo haa hunduko, himɓe ɗo yiɗi panke masin.

Mbeɗu, mbeɗu ɗo ɓe ɗo naftira ɓe maɓɓa tummuɗe be maajum, ɓe ɗo naftira ɓe maɓɓa kosam be maajum heɓa ɓe ɗannina, ɓe ɓo ɗo naftira ɓe vesta maarori, ɓe ɗo bo naftira ɓe ɓokka hiite be maajum, mbeɗu ɗo, ɗo sigi ha dow kapet ɓe hosi ɗum hooto.

Sudu jangugo wato laibrari ha himɓe moftata janga, sudu on je surutu wala holo, ɓewaɗi musamman ngam himɓe janga.

Ɗerken fiyoɓe fijirɗe bol. Nɗaɓe ɗo, ɓe ɗo waɗi kare bol majum, wato jesi. Ɓe ɗo waɗi ɓo ɓe paɗe bol, ɓe safa kosɗe, ɓe wurti ɓe fiya bol. Ngam ɓe sankita iyam, ɓo ngam ɓe nana ɓelɗum majum.

Tootawal lesdi dimocratic of Congo, Democratic repoplik of Congo lesdi on haa caka cak naahiya Afrikiyya, Tuutawal mani ɗon mari lawni koore, mari star mari lawni yelo, ɗon mari boo lawni boɗeejum bee yelo may haa caka maajum.

Inji be naftirta be vuwira be majum. Inji do waton vakuum clina be do naftira be wada ha sare be bo ha nder motaji be kunna do dasa dotti nastina mofta ha nder inji majum to goddo timmini vurtina fidda.

Ɓingel leggal kwa kwa, kwa kwa ɗo ɓe ɗo pusa ɓe heɓa kusel majum ha nder, wodi bo ndiyam ɗon ha nder kwa kwa bellɗum ha hunduko masin, himɓe ɗo naftira waɗa kwakumeti ko ɓe waɗa madara.

Lekki moɗugo be kawali majum. Lekki mai bo holli alama lekki on je malaria. Dadum ɗo jooɗi do mari ka'aya moɗugo guɗa jeego. Be kawali majum bo ɗo mari launi bokko ɗo vindi be balejum be bodejum.

Korwal ha babal kafinta je otimminai, ovurtini alama majum amma ni otiminai, korwal on timminaka ha babal kafinta.

Tutawal america ɗo waɗi ha dow sauru juɗɗum, ɓe ɗo waɗi tutawal mai ɗo waɗa ha hendu, tutawal mai wudi launiji boɗejum, be danejum, be bo kore.

Na ura larugo yite je goɗɗo nyami. Na uron himbe wata takati ha nɗer majum je yite lantarki. Na ura mita na ura on je kala sare pat ɗo mari.

Nder jullurde wodi himɓe ɗo joɗi nana wazu, holli bana ɓe ɗo joɗi reina julde jumɓa, wodi himɓe ɗon kalakala daga derk'en be dotti'en pat ɗo joɗi,

Fanduji je nyebbam lootugo gaasa. Haa ton campo, be je fortata gaasa waton kondishona, nyebbamji on je ɓurna roɓe on naftirta, ngam ɓe wo’ina gaasaji maɓɓe.

Kwali inji yornata huure ton kwali diraya. Kwali majum ɗon ɗo zani be hoto inji majum. Bebo hoto roɓe kwali majum ɗo dou leeso. Ɓe sigi kwali mai ɗo mari launi ɓokko ɓokko.

Suɗu jangungo kilas rum kenun. Nɗa woɗi ɗon Alluwa ha mallu'en vinɗinta pukaraɓe ko ɓe famata. Nɗa ɓo woɗi ɓenci ha pukaraɓe majum joɗata ngam ɓe hosa ɗarasiji ko mallu'en janginta ɓe.

Fiyoɓe bol Dereke'en ɗo fi'a bol ngam ɓe Sankita iyam ɓandu wato ɓe ɗo Eksasayis. Nda ɗum tims ɗiɗi'on, tim Gotel ɓe ɗo waɗi boɗejum Gotel bo ɗo waɗi Ɓalejum bo Ɓoɗejum ɓeɗo Fi'a bol. Nda ɗum ɓe waɗi atakin.

Hore leso timininga ha babal ɓe fiyata lesoje majum, ɓe wurtini heɓa himɓe lara viya yiɗi ngam ɓe wara ɓe soda iri majum, koma kanjum majum.

Ɓeɗo holli derkejo vurti fauni oɗo wati sut ovurtan o dilla o dari o hosi hoto.

Machin taya ɗiɗi je himɓɓe wa’ata wanna ɗum nyebbam yara ɓe haɓe mari haje himɓɓe ɗo wa’a ɗum murda ɗum ɓe dilla, mashin me holli alama kesum be leddaji majum ndabo himɓɓe ɗo dari ha dow majum.

Yeso banki, banki jayis wodi motaji ɗo dari hayasi majum be mashinji, nda bo nasturde banki majum bebo wodi goɗɗo ɗo dari hayasi.

Gomna kano ɗo joɗi be casbirgol ha jungo mako, nda bo wodi himɓeji fere ɗo joɗi ha kombi mako, wodi bo mo ɗo turi, gomna mai doe volwinamo ɗo hollamo hundeji, ɓeɗo waɗi jompaji, be gareji, be kifneje je zanna bukar.

Kwali talia, morlinga waton kwali makaroni, makaroni do himbe do dolla dum ha ndiyam guldam heba digga, warta dede nyamugo, himɓe do yiɗi dum masin ɓeɗo hauta be ha koji be ko laati ban.

Ɓingel ɗeɓɓoo ɗo waɗa nyaɓɓam hunɗugo, heɓata hunɗugo mako yora, ko tata seka. Nɗaɗum oɗo waɗi lalle. Oɗo jogi fanɗu nyaɓɓam majum. Oɗo ɗiiɗa hunɗugo mako heba nyaɓɓam majum vurta.

Inji tamsugo biredi ko nyamduji ɓe watta be fulaawa inji ɓe ɗo naftira ɓe tamsa biredi ko kek ko ko laati bannin.

Awdi aloveera, aloveera ɗoo awdi on ɓe ɗo itta haako maajum. Woodi ko woni nder haako maajum ɗo bana nyebbam, ɓe ɗo naftira ɓe waɗa saabulu kookuma ɓe waɗa ko laati bannin. Ɗo wo’ina ɓanndu soosay.

Kwali lekki modugo, kwali maajum ɗo mari launi boɗejum be yelo, be bo ɓokko ɓokko ɗo windi be ɓokko ɓokko maajum manga ɗo windi bo be.

Pukaraajo ha suudu janngungo. O ɗo jogi binndirgol, o ɗo waɗi kare makaranta joɗi hoosa darasi be derɗiraaɓe mako pukaraaɓe, ɓe ɗo joɗi.

Fiyobe bol nda ɓeɗo ɓe ɗo waɗi kare bol majum, ɓe ɗo be paɗe bol be safa bol ɓeɗo lata bol majum, nda woɓbe ɗo ɓawo maɓɓe ɓeɗo fiya bol majum ngam ɓe sangita iyam be nana ɓeldum.

Shago ha sorata lekki. Ɗo jeri daga ɗow lekki ɗamba, ɗaga ɗoje zazzabi, ɗaga ɗow je nawugo hore. Be lekki wujugo fu pat ɗo jeri ha ton.

Derke’en ɗo mofti ha babal fijerde bol nda ɗum ɓeɗo waɗi paɗeji bol maɓɓe wato butt, ɓeɗo waɗi be limse bol jesi. Ɓeɗo rena ɓe sendaɓe ɓe nata ɓe fiya bol ngam ɓe sankita iyam ɓandu bo ngam ɓe nana belɗum.

Tufa ɗo taiti ɗo sigi ha dou paranti boɗeejum. Tufa ɗo, ɓi leggal on je himɓe yiɗi ɗum masin. Ɗo mari zaƙi sosai ha hunduko. Himɓe ɗo yiɗi ɗum, himbe do nyaama ɗum sosai.

Jirgi diyam jiri himbe natata gam era mayo, ko tekuji, ko kulati bannen.

Sarqa be ɗankunne rooɓe watta ngam paune, ngam vo’ina ɓe.

Na’ura ko kuma inji je vuwata, na'ura on ɓe watta ɓe ɗo vuuwira be mai, ɗo dasa dotti nastina mofta ha nder boro, to goɗɗo timmini goɗɗo fiɗɗa booro mai wartira waton vakuum.

Ɗum padeji on ha shago ha gefe bangare padeji mai nda ɗum padeji roɓe nau’i kala kala je soggu, to himbi wari lara roɓe to yi voɗi ɓe ɓe hosa be yaha ɓe sou.

Kwali fandu lekki zazabi je ɓikkonpetel petel haton kwali on ɗo vindi lekki zazabi ɓikkon be bo no ɓe toɓɓinta ɓe lekki majum heba ɓe nyaunda kodamata be.

Nyaaki watinga ɗo wali ha nder ka’e, nyaaki ɗo ɗo fiɗa, bo ɗo hokka himɓe jumri, Fahim bo ɗo valla ha babal heɓugo ɓikkon leɗɗe, nyaaki ɗo mari lawni yelo be ɓalejum.

Gefe shago manga haɓe sorta madara kindirmo, be lemuji be kolati bannin, nda ɗon kindirmo majum, be je mari filevo fu, wodi bo jus daban, wadi bo sof dirinks hales majum.

Jungo debbo oɗo waɗi ha dou kwali fiɓinga wato pirezent, oɗo waati zoobe, oɗo waɗi lalle bo ha jungo maajum ngam paune.

Keke be tallata goɗɗo mo wawata yahugo keke on ɓe waɗi ngam himɓe wawata yadu ko himɓe mari matsala be kosde maɓɓe wawata yadu keke on ɗo waɗi korowal babal njonde be bo tayaji je ɓe tallata goɗɗo.

Derke'en ɗiɗi ha nder mota, ɓe ɗo waɗi jompaji, ɓe ɗo waɗi kifneje zanna bukar. Goto ɗo waɗi glas, o ɗo mari vakkude, goto bo waɗai glas o wala vakkude. Nda ɓe ɗo ɓe ɗo nder mota, ɓe hosi hoto.

Dereken vurti waɗa trenin ɓe wi'a ballong ngam ɓe sankita iyam ɓanɗu maɓɓe, nda ɗum ɓeɗo jeri reina ɓe senda ɓe, ɓe nata ɓe fiya bol, heɓa ɓe heɓa njamu kuma ɓe sankita iyam ɓandu maɓɓe.

Inji janareto, janareto inji on ɓe kunnata to wala yitte heɓa himɓɓe heɓa yitte, inji on ɓe wannata ɗum nyabbam peteur inji man bo ɓe ɗo wanna ɗum sabis heɓa ta heɓa masala.

Himɓe ɗiɗi ɗo dardi, derkejo be mauɗo, mauɗo ɗo waɗi gare, o waɗi agogo, oɗo waɗi metilewol alkaliyol, derkejo ɗo dari ɗo waɗi vakki boro, oɗo jogi cemera, o ɗo waɗi ifnere ndiyam leddi, be jom pawol kure.

Motaji ɗo dari haa holdob, haa shaka motaji mai woodii himbeji, ɗo taara be daroji ko sora, hore maɓɓe ɓeɗo waɗa talla nyamduji, ko goɗɗo sodata nyama, haa holdob maajum.

Huunde safutugo gaasa, manga manga ɓurna rooɓe on naftirta ɓe safita gaasa maɓɓe be maajum, hunde maajum ɓe ɗo naftira ɓe safita gaasa, ɓe ɗo naftira ɓe shan-sha ngam gaasa wooɗa.

Faandu nyabbam wujugo, faandu nyabbam ɗo ko woni nder maajum be ɗo wuja, heɓa labbina, bo vo’ina ɓandu, rooɓe yiɗi iri mai masin, ngam ɗo vo’ina ɓandu woodi ɗon ɗo mari sinadari vitamin si.

Moota mannga mari tanki, ha ɓaawo maajum, ɗo nyeɗa ndiyam yaara ha babe. Moota maajum ɓe ɗo ewna ɗum moota tanka, moota maajum mannga masin, woodi tanki mannga ba ɓaawo maajum, mootawa maajum ɗo mari lawni daneejum bee ɓaleejum.

Faandu nyebbam kareejam wato chebota, nyabbam ɗoo ɓeɗo wuuja ɗo vo’ina ɓandu musamman koosɗe bee juungo to seeki. Ɗo waaɗa nyebbam peewol sosai to himɓe ɗo wuujaɗum.